Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee iddoo adda addaatti faayidaa adda addaaf itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf mana barnootaatti yookiin mana dhuunfaa keenyatti itti fayyadamnudha.